Gban piɛla. bɛ gbubi la yiduɣirisi. ka gbubi bɛn sheɣu din yaari an tɔɔni. n nyɛ camara nima bɛ zaŋli kpakpa silimiin doo. o nyɛla ŋun nyɛ ko piɛla nira. ka ɔzabri gba zaa na nyɛ za piɛla. ɔ yela kootu sabinli.

Dolɔdolɔ yisa nim n nyɛ ban be duuŋɔ puuni. bi nyɛla gban piɛla bɛ yela sitiri sabila. ka zaŋ bɛn yara din nyɛ zaɣi dozima n goligoli bɛ sitira nim maa. bi dikpuni sheli gbuni bi ni ʒaya maa di nyɛla zaɣi tan kpaɣu.

Paɣasara ni nachimba bɛ ʒila duu Paɣasarili so nyɛla ŋun nyɛ gbansabili ka ye sitiri piɛlli o ʒila kuɣu sabinli zuɣu ka teebuli piɛlli ʒɛ o sani o zaŋ o boɣari zaŋ pa teebuli ŋɔ zuɣu o gbibila alikalimi o nuuni.